Ishure rinini cane ryubakishijwe amabati hamwe n'amatafari ahiye, ikaba ikikijwe n'ikibuga hanze yaco c'umupira w'amaguru gifise amapoto iruhande asize ibara ritukura n'iryera.

Abana babiri bahagaze imbere y'ishure umwe yambaye umupira ufise ibara ry'ubururu uyundi yambaye ikabutura itukura, ishure ikaba yubakishijwe amatafari yahiye hamwe n'amabati, ifise amadirisha asa n'umuhondo.

Akabati kubakishijwe ibiti kakaba gafise ibara ry'umugina, kakaba kugarishijwe n'igufuri hanze yirabura, hejuru hakaba hariyo ibikarato bitabutse, n'iruhande intebe z'abanyeshure.

Abanyeshure bambaye amasarubeti afsibararya ubururu bicaye mw'ishure bariko barakora ubushakashatsi ku bintu vyikora na buhanga bakoresha ivyuma bitandukanye iruhande yabo hakaba ari abarimu bahagaze bariko bararaba.